Ŋutsu aɖe bɔbɔ le dɔwɔm le gakpo aɖe ŋu, etsi no tukpa aɖe le eŋgɔ, ɖevi aɖewo le ekpɔm, ɖeka medo awu o, eɖewo tsitre ɖe emegbe, ɖeka le ɖevi ɖe asi

Nyɔnu aɖe dze ŋe ɖe zikpui me ele foni ɖe emia si me eye eƒe ɖusibɔ le dzi. Ele nu kom, ketevɔ vovovowo le aŋe me le emegbe.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi eye wotsɔ eƒe asi wɔme evewo kpe. Gbale aɖe kple nuŋlɔti aɖe hã le enugɔ. Ɖevi aɖe nɔ anyi ɖe eƒe axadzi le nuŋlɔti ɖe asi.

Ɖevi woame tɔ̃ kpũle nutsu aɖe wole nusrɔ̃xɔ me. Nutsua ƒe asi le gbalẽ aɖe dzi eye wòɖo ge ɖe mo, ɖevi sɔetɔ lé nuŋlɔti ɖe asi.

Ɖevi wɔme andre wonɔ anyi ɖe atrakpui dzi. Wɔme ene de me gli. Kotoku ʋi aɖewo le wo ŋgɔ. Gbeɖuɖɔ aɖewo le wo ŋgɔ eye tɔkpo yibɔ aɖe hã le wo ŋgɔ.

amaɖoó le tsitsre le egbe ƒúƒuwo domi wóle aba ƒoƒuiwo ɖe asi eɖewo tsítsìtsre ɖe atsi damawo te

Nyɔnu aɖe nɔ anyi etsɔ eƒe emiafɔ da ɖe ɖusifɔ dzi. Eɖo nukomo eye wotso eƒe asi eveawo le kusi eve aɖewo ɖe asie. Atikutsetsi vovovowo le emegbe.

Nugo legbe aɖe le gbadɔ gã aɖe te. Anyigba me le blɔ nɛ eye dziƒogbɔ le ʋie ne. Atrakpi dzi aɖe le egbɔ eye ŋutsu ade aɖewo tsi tsitre ɖe egbɔ.

Exɔ ƒe akpa ɖeka kaka eye ʋuƒoti gbogbo aɖewo kaka ɖe anyigba, rɔba yibɔ ɖe le mlimli hã le ʋuƒotsia wodzi eye lilikpo yibɔ aɖe ɖo ɖe gbadɔ tame.

ʋu ƒe batterywó le ʒikpi legbe aɖe dzi eyɛ mɔ̀ si zãna ɣe ƒe nuse hã le ʒikpi la dzí. Nutsu aɖe nɔ anyi ɖe nugó aɖe dzi eyɛ wòlé kɔmputa ɖe eƒe atadzí

Nyɔnu aɖe le tsitre, edo siketi blɔ, edo awu yibɔ ɖe edzi, eƒe akɔnuwo le dzedzem. Eɖo fia nyɔnu ƒe kuku eye ŋutsu aɖe le emegbe lé enuƒomɔ ɖe asi.

Atsiglinyi woameve woɖiɖi woƒe adɔ ɖe anyigba. Ame aɖewo le ŋu me wole atsiglinyi woamevea domi. Atsi dzɔtsu aɖewo le womegbe hã.

Zikpui etɔ̃wo dze ŋgɔ wo nɔewo. Ɖeka nye ame ɖeka tɔ, Evelia nye ame eve tɔ, etɔ̃lia nye ame etɔ̃ tɔ. Ahuhɔekplɔ ɖeka le wo dome.

Nyɔnu ɖeka do awu dzɛ̃ eye mamlɛawo do awu gbe dama. Wo katã woɖo kuku eye gakpo nogo aɖe le wo megbe.

Nyɔnuvi ɔmene wole tsitre, ɖeka tsyɔ asi eƒe nu, woame ve woŋo nukomowo, ɖeka ble ta Afrika ɔe avɔwo.

Yevuu aɖewo le tsitre eye gbadagbawo le wo dome. Gbadagba wo la ɖo kuku eye yevu aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Nyɔnu wɔme etɔ ŋutsu wɔme eve eye ŋutsu ɖeka dze klo ɖe ehele nyɔnu ɖeka ƒe asi ɖe asi. Wo katã woƒoƒoƒu ɖe ameɖiɖaka ŋu.

Nyɔnuviwo eɖo fli wɔme eve. Wotsɔ Afrikavɔwo gba akɔe eye wode dzonu ekɔ. Wodo agba ɖewo ɖe eta dzi. Eŋu aɖewo le wo megbe.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi etsɔ avɔ ʋi eɖa mele eta nɛ o. Ŋutsu aɖe le tsitre le emgbe ele etakomɔ ɖe asi. Kuku le ta nɛ.

Ame woamenyi le atsitre. Wodo awu legbewo eye wotso dzonu ede kɔ. Wolé wo nɔewo ƒe asi ɖe asi. Ati dama aɖewo le womegbe.

To ɖeka ele anyigba. Dzata ɖeka le eƒe kɔ kple eƒe aɖu eye wɔme etɔ̃ ede dzime ne heli kple woƒe aɖuwo. Dzta ɖeka ezɔ gbɔna.

Ɖevi aɖe do godi vi eye wodo sigliti ʋi ɖe edzi medo afɔkpa o. Nyɔnu aɖe le emegbe kɔ eƒe asi eveawo le megbe nɛ.

Afɔkpawo le ɖoɖonu tso anyigba me yi dziƒo, woƒe etagbɔ trɔ ɖe dziƒo. avɔwo le ƒoƒo le aŋewo me le woƒe axadzi.

Nyɔnu aɖe le tsitre eye ɖevi aɖewo ƒo xlae heli ɖe asi. Ɖevi ɖeka aɖe le tsitre eye wòtsɔ eƒe nuɖusi kple emia siwo kpe. Egli hã le wo megbe.

Ŋutsu aɖe le nuƒomɔ ɖe asi. Edo pulova. Amehawo le emegbe. Ame ɖeka ko asi kple eta eye exɔ gã aɖe hã le wo megbe.

Agba ʋi gbadza kple agba ʋi gobui aɖewo le kplɔ dzi. Nuɖuɖu kple gatsi aɖewo le agbawo me. Ɖevi aɖe kple ŋutsu aɖewo nɔ anyi ɖe ekplɔ nu ɖevia de nuɖuɖu nume ne ŋutsua.

Amewo nɔ anyi ɖe enya drɔ xɔme. Amea woame eve le tsitre, amea woame etɔ̃ ƒe akɔme, ekplɔ legbe aɖe le eye agbalẽwo le edzi.

Ŋutsu aɖe tsi tsitre eye wotsɔ eƒe nuɖusibɔ wu ya me, etsɔ eƒe emiabɔ ɖo agbalẽ dzi, aflaga aɖe le emegbe.

Nuɖuɖu vovovowo le agba ʋi aɖe me, bladzo tɔtɔe ayi mɔlu, taɖi tɔtɔe kple taɖi fiafia makaroni sabala tsotoe eye koklozi aɖe hã le woxa

Ɖevi woame ene wo tsi kum, wole tɔkpowo ɖe asi ɖeka ƒe tɔkpo ele tsia te woametɔ ƒe tɔkpo le tsi dzi woƒe afɔwo le tɔme eye suetɔ aɖe ɖɔ kuku.

Kɔmputa aɖe le kplɔ ʋi aɖe dzi eye nyɔnuvi aɖe nɔ anyi ɖe zikpui ɖe aɖe dzi do awu yibɔ atalegbe yibɔ. Eƒe asi eveawo le kɔmpita dzi. Tukpa aɖe hã le kplɔ dzi eye eŋua aɖewo dzedzem le anyigba.

Gbadɔ la fia eye eŋu aɖewo hã efia, dzidzɔ le tutum eye edzotsiŋua la le siɖikia dzi ame ɖo ƒoƒu eye eŋua ɖo hã le siɖiki dzi, ame ɖo le siɖikia ƒe akpa mɛ

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu wɔme eve wo le seƒoƒo bɔ me. Wo katã wodo dɔgɔe eye wo le seƒoƒo ɖe asi. Egli aɖe le wo megbe eye ati aɖewo le egliwo nu.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ eye wo le gakpo aɖe ɖe asi. Eɖo asiwui eye kuku ʋi aɖe le ta nɛ. Ŋutsu bubu tsi tsitre ɖe eŋugɔ eye wobu eƒe mibɔ ɖe egbɔ. Gakpo ŋku aŋgbaɖiɖi aɖe hã le wo megbe.

Ŋutsuwo ame andre wo le exɔ tame dɔ wɔm. Wɔme eve nɔ anyi ɖeka edo dɔgɔe. Wɔme eve le tsitre. Ame wɔme etɔ̃ eɖo kuku.

Eŋu woame eve wozi wo nɔewo, dzɛ̃tɔ ƒe ŋkume ekaka eye ʋitɔ ƒe ŋkume kple yiƒe axa dziwo wo bɔ. Ŋutsu aɖe le wo megbe do awu ʋi kple ata legbee ʋi.

wó klē gatsiaɖewo kple kɔpuaɖewo ɖe gli nu eye seƒoƒo aɖewo le ŋuguiaɖewo me le drɔ̃ɖe dzi nyɔŋuvi aɖe déme drɔ̃ eye wòle kɔpu viaɖe ɖe eƒe miasi me

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe gasɔ kple moto aɖe dome ewu eƒe mo edzi eye woɖo avi fa mo. Ɖevi aɖe mlɔ anyi eye wode ta ɖe akɔdzi nɛ.

Ame evewo le tsitre, wote afrikavɔwo, ɖeka do awu blɔ, evelia tɔ do awu yibɔ, tomato kple atadi wo le etraye me le wo ŋgɔ. Atsikutsetsi vovovowo le wo megbe.

ŋutsu etɔ̃wo le tsitre eve dó awu blɔ eye ɖeka do awu yi ɖeka dó asiwui eye wole ekpevi ɖasi wókatã wodó kukuwo

ŋutsuvi ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe eƒe ƒodo dzi eye wóle eƒe fefefenuwo ɖe asi fefefee kɛtɛkɛ gakpó hã le anyigbã eye kusi vi aɖe hã le emegbe

Ame aɖewo do awu yibɔ eye megbenugbitɔ lé atsi kpui aɖe ɖe asi. Ŋutsu aɖe tsi tsitre do awu ʋi, atalegbe dzĩ. Elé exa aɖe ɖe asi eye wòle nu kplɔm. Ŋutsu aɖe do awu dzĩ, atalegbe dzĩ hele gakpo aɖewo megbe.